Jo aryo magucung ngat acel tye ka pimo lyeto ikom lawote kun tiyo ki lapim lyeto ngat makitye kapimone ni tye ma oruko tok iwiye kun oruko labor wum kidog oruko jacket kun olyeto bag i bade co obolo latam mo ingute ngat matye ka pimo eni kono oruko bongo macol kin oboyo bene wume kidoge woko ingetgi tye ot kamo.

Nya nya matye i bok me keto nyanya nyanya man ducu ginen maleng adada dok ginen magin ducu gucek bok man obedo bok bao makiguro.

Ot lum madit adada makitoro wiye atora manen ma wiye bor dok okar bene tye ma orumo ot man bene yadi bene tye ki bati nyo yo bati bene nen ki nge ot lum man kono kiketo cel mogo maki pito apita orumo kangete kun gicomo tal mo tye ocung idikal.

Lutino kwan magitye ma pwonyo kwoyo jami mapat pat gin aryo magubedo anyim gitye ma cwinggi yom adada gitye kanyero dok gitye ka bunyu ni mukmuke jo mukene gubedo kinge gi gitye i ot kwan.

Nanga kacel ki adungo matye kiketogi kacel mukene cal ki mwono ikor ot ki dong cal dano bene tye ma kimwono magibedo jami tuku nyo jami me goyo wer.

Nyim ot moko cik me uganda tye ki bendera me uganda, dano gitye ka donyo iye ki mutoka, ki dong jo mukene, bene gitye ka kati woko. Yo ma donyo cito i kabedo man, nen maleng adada yat nyo yadi bene tye ka nget yo man ryo ryo ducu.

Nyig kic acel matye kacwiyo pi atura i atura man kono nen ter opok ter opok kidong pot ature man nen makwar kwar bedo calo nyig oduru ma ocek.

Jo adek ma gubedo kacel kun gumako kompiuta ma guketo i congi. Gin ducu gubedo mon. Dok bene ngat acel tye ka tic ki kompiutane kun jo aryo-ni gitye ka nenen kit ma en tye ka diyo kwedr komputane ngat acel oruko otok ki jo aryo pe guruko otok.

Yen ma dong otwi woko ma onongo kipito i kavere macol yadi magi kono ginen beco adada ginen alum alum dok wigi weng nen ma romrom

Latin gunya matye i wi yat malo dok tye ka neno kun bene oteno doge i kom jang yat mo matidi cinge acel omako jang yat kidong cinge acel odolo adola oboke kono orungo kangete ki yadi mogo kidong kabedo ne nen alumalum gunya man kono kome tye macol li cuc.

Gudo matye okar maromo angwen dyere tye makilungo alunga kun okar macito ikabedo mapat pat odi tye kanen mutoka bene tye igudi man dano bene tye i digudi man lanyut me tic ki gudi bene tye i teng gudi.

Okono madit adada ma nen tatar cocol, pote nen alum alum, tye ma obuto ni lul ka kare okono man kono kume tye ma otono tono onyo okwiju kwiju.

Lutino aryo magukwake akwaka magua igang kwan acel oruko cweta mablue tara acel oruko cweta ma obok pyer bongo kono tye acol cidong kor bongo tye ma obedo tartar gitye ka wot idigudi kun bene gitye ka donyo idibunga mego acel tye ki inyimgi yadi tye madwong adada i kabedo man.

Kabedo mo tye got got ki dong dano tye bene ma gubedo i wi got man maromo gin adek ki dong ngat acel tye ka wot ki tye obedo inge lee acel ma kitiyo kwede me giwot ma kilwongo ni aguragura.

Ladit matye ka kwoc ki carani tye ma oruko otok oruko kiu kun omako bene carani tye ka nyero ma cwinye yom adada.

Lutino aryo magitye ka mato pi ma a ki tangi ngat acel tye madong ojolo pi dok tye ka mato ne ki ngat acel tye ka lwoko cinge lutino magi kono gubedo lutino kwan dok guruko bongo gang kwan.

Ot madit ma tye ocung kakene ot man kono tye ma kicweyo wiye ki matafali dok ot man kome pe kiweoro odi muken tye ki i ngeye

Mego matye ka dor, tye ka dor otingo kwerine malo en kono oboyo wiye ki bongo nyo ki latam ma nen te opok te opok kabedo man kono nen obedo kot kot kit mapol man nyuto kwede. cam ma en tye ka doyoni gibeco adada dok gitye alum alum yadi bene tye ento pe kidwong tutwal pinye bene nen cere cere.

Ci ki mon magitye ka myel kun guruko ruk me tekwarogi gutweo bene jami mogo i wigi calo bongi kidong jami me myel jo mukene gitye ka nenogi jo mukene gitye ka myel jo mukene gitye kanyero ma iyigi yom adada odi tye ki ngegi.

Dano ma omako rec ma ki lwongo ni lapok lapok man ongamo doge lapok man kalanen ne col tar dok obedo lacere i tega nyo i ogiro ngeye

Ucene, ma kikwanyo yec komgi woko, dok ki ketgi tye i malaga mo me doko jami, ocene magi kono ginen mabeco.

Kabedo ma opong ki mutoka ki odi maboco adada mutoka magi obedo mutoka takci kibene dano gitye mabene mutoka mogo calo kocta bene tye kidong odi mogo maboco bene tye obedo boma madano dwong i ye adada.

Boma madi madano tye i ye mutoka tye mac malyel i di boma bene tye manyuto odi madongo bene tye pinge kone nen nyo obedo pinge nen cocol manok kibene pinge nen makworo kwor mutoka tye mapol idyer gudi man.

Mutoka taxi tye mapol gugure i kabedo man i dyegi bene tye dano ma gucung odi bene tye ma gudode cato wil bene tye ka timme

Duka madit, madit adada, ma tye ki pikipiki inyime, tye bene ki jami mukene mapol cal mogo ma ki mwono inyime ki dong coc mogo ma ki coyo i wiye malo. Mutoka bene tye ki itenge nyo i bute, odi mukene tye bene mumedde ki kube yat ma waya mac owok ki i wiye bene tye.

Lee makilwongo ni apoli tye ma ocung idyer tim lee man kono tye mabor tunge bene olot ci ogone lee man kono nen calo tye ka winyo gimo matye ka time pien ocung kun oketo tame kamo kama ocung iye ni lumme pe olot tutwal ento yadi yadi nen kinge.

Pi nam madit matye ma ocung mot dok tenge gi tenge cula cula bene tye yadi tye ma orumo kangete kibene yadi magi nen aluma alum kidong malo i dan polo nen ma okwaro kwor cula cula bene nen kinge madwong adada.

Nyig kic matye iwi atura dok nyig kic man kono ngute olingo te opo te opok ki kore tye tye macol ki bwome tyema mil amila ature man kono pe dit tutwal dok kabedo murumu nen yiriyiri.

Co maromo aryo magitye guketo nyig yen mapat pat i opiro co magi kono nen calo gitye ka cato jami magi jame magi tye i opiro madwong adada atye ka neno nyanya kijami mukene mapol.

Labwor ma wange ocek adada obuto tye ikin yat bono labwor man kono tye ma wange nen wang me gero nen calo tye ka kuro lee nyo gin mo me amaka.

Ngat mo ma obedo i tyeng pii obedo tye ka mako rec en kono omako rec pi neno kono kin pe lac

Nyig yadi ma gigurgi ma ginen gidwong dwong mukene tye itabo matino tino ma kamlara bene ti iye ki dong mukene mabedo calo kerot bene tye iye kerot kono nen te opok te opok kamulara nen makwar ki dong mukene-ni nen mumito bedo alum alum.

Yat makilwongo ni kor kongo man nyo kor tye magitye kacel dok pud ki dyaba potgi bene tye madwong gin ducu ginen alumalum.

Lutic madwong adada magubedo i wimeca acel dok gin ducu gitye ki kompiuta i nyimgi cwinygi nen yom adada jo mukene gitye kanyero jo magi kono tye muni kace ki ocol gitye i ot ma kode kiketo kiyo kiyo kidong cal mukene bene tye nen i ngegi.

Lee ma kilwongo ni apoli tye ma ocung i dye lum tunge tye mabor kun ocung ka ma obedo lumlum dok lumme pe bor tutwal tye kono i nget tugo owor ma tye ka dongo adonga kabedone nen alumalum ceng tye ka ryeny

Boma madit adada matye ki yadi madwong odi gurofa kibene odi mogo matino tino boma man kono tye ki gudi i dyere kibene mutoka matye ka ngwec idigudi ki dano bene gitye ka wot yadi bene gitye ikin odi mapapat kidong cere bene tye ka nen ki anyim pinge kono nen iiro iro dok bene dong tye wiyo otyeno.

Kabedo ma dano downg i iye adada dok odi bene tye madwong iye adada tye ma gudi ongolo ki iye. Gudi man kono obedo gudi lam dok dano gitye iye madwong. jo mukene gitye ka ngwec ki Mutoka jo mukene ki pikipiki bene tye i tyeng gudi dano tye dok bedo calo cuk ma dano tye ka cat iye

Lupur ma oumo ping woko lipuk lupur man kono nen matar kidong oumo kabedo manen cula cula nyo gogot wi got man kamukene nen yadi yadi tye manen alum alum dang polo kono tye nyuto dero manok.

Laco matye idyer nam ki yea mo matidi tye ki obwor me ciko rec matye ka yaro iyi obwor man laco man oruko tok i wiye kibene tye ka neno.

Jami me deyo magitye ki lyerogi alyera kun gi nen matar tar nge-gi kono pe nen maber tutwal ento jami magi nen madwong kun gitye ma kilyerogi alyera ma gin mukene nen madongo mukene nen matino.

Pi nam madi ma meli tye i ye otingo jami mogo ki bene petye acel keken meli madwodwong.

Ngat mo ma omako rec, rec man en omako kicinge aryo ducu rec man kono nen maleng adada kome otonotono ngat ma omako rec man kono oruko bongo ma koyo manen blue blue.

Rii tye i dye tim kama lum pe dwong i ye dok lumme nen matitino adada ma wigi opire apira kidong yadi bene tye ento gicego cego kono do manyim magitye mabor manok tye bene lee mapoli matye labute rii man kono tye ma obedo opuk opuk onyo okwaco kwaco bor adada do ngute bor.

Odi lum arto dyel acel lutino gin aryo tugo wor mabor wamalo tye i nge odi magi yadi bene tye ma orumo kabedo man kacel kilum.

Yo gudi lam madit adada ma dyere opokke aryo iteng gudi magi ducu tye odi kacel ki yadi ka mukene obedo cula cula mutoka bene tye i yo man, kilingo di gudi magi bene matar.

Ngat matye ka lwongo jami kun tiyo ki pi tap pi tap man kono tye i ot ngat man kono tye matye ka tic ki cabun me lwoko jami i yo.

Latam ma pat pat makingabo gi malo mukene tye ma obok obok blue otara alum alum kidong lacere.

Dako ma oboyo wiye kun bene obyelo latin ingeye dako man kono tye idye tim kakenen

Dyangi maromo aryo gitye magitweo gi i adwol kabedo man kono obedo paco dok ngat acel tye ma onyongo ping kanget dyang magi gweno acel tye matye ka cam kidong ot bene tye makirwado arwada labolo ki yen mukene nen kinge gi.

Dnao ma omako goli i cinge kun tye ka mako rec, pinge kono nen dyewo, pinye nen col acola wa kom ngat man bene nen col cuc.

Guniya me makar mapat pat tye magicibo i teng yo tye bene cel ma orumo kabedo man guniya me makar magi tye okene matar tar okene mayelo yelo kidong kapet ma oumo wigi manen blue kimalo nen bene lum magibeco adada magitye alum alum kibene pol tye kimalo idan polo.

Dano magitye ka jemo i diboma gumako bendera macoc tye i ye dok tye ma ongamo doge tye ka lok jo mukene i ngegi tye ka mato gimo kicupa odi bene tye pol bene nen kimalo ni kot obino boma man tye boma madit kibene odi bene odi magi tye odi makidodo mukene wa i wadi.

Jo ma gitye ka wot ki gadigadi ma kana aye tye ka ywayone jo ma kono gucung acunga i wi gadigadi man mutoka tye i nyimgi tye tung acam yadi tye i nyimgi gudi man obedo gudi lam

Rec kacel ki jami mogo mabedo i pi maki mako gi me acama rec makimagogi tye dong makikedogi akeda dong ci kiruko i tal jami mukene calo okoro gi makimako tye makirubo aruba, i tal bene gitye madwong adada dok tye magitye katwoyogi i wi ceng.

Odi matye i teng yo onyo iteng gudi odi magikono tye komgi kiwero manen ter opok ter opok dogola tye aburuaburu dano gitye kacat iduka magi kidongo alama manyuto.

Dano ma ocung malo i wi ginmo makigero dok tye cok i dog nam onyo tye idye nam kit matye kanen kwede winyi maromo adek nyo angwen gitye katuk nam man kono tye ka twage matek adada ngat ma ocung man orwako cinge ijaba kun tye ma oyilo tyene acel malo oruko tok i wiye kun oloko ngeye.

Ngig kic magudure ni duk ikabedo acel ma man obedo bong kama gitiyo i ye nyo kama gibedo i ye ngig kic magi kono komgi gitye ma gungwalo ngwalo kidong ma cocol mukene gitye ka lak macok i ngetgi.

Kama kibako ci ki bolo kweri ki panga i ye man kono nen calo dog kulu ngomme nen ngom dog kulu dog kulu lum mogo bene tye i kine kanen.

Pot nywagi maginen ma beco adada kun kudongo magi leng ginen kono alum alum pot nyogi ma kono tye ma kingi ocule adada magi nen magi boco.

Gunya mo madit adada tye ma obuto mot tye ka yweyo gunya man kono kala kome weng cake del kome wa iyec kome walake weng tye macol kabedo ma orum kangete tye kit lum lum mogo nyo obokke manen aluma alum.

Dano madwong adada magitye i cuk kacat waya mac okato ki kabedo man dok lageng ceng mapat pat tye makiketogi kidong dano tye ma opoing magitye kawot icuk man odi bene tye madwong adada.

Dyangi magitye i dibunga dyangi magi kono tungi boco dok tungi nen matar dyangi magi kono kalagi tye ma tar mukene wanggi olingo onyo wigi olingo matartar gitye i kin yadi kayweo bunga tye ma orumo kangetgi.

Pi nam madit adada madono tye ka mako rec jo mukene gubedo abeda i wi tela kama kwoyo dwong i ye jo mukene gumako kavera odiyo ibutgi kidong jo mukene gumako goli ki icingi.

Rec matye makome ongo matartar ki macocol, rec man kono nen kodi rec mapat ki mukene ni dok rec man bedo ipi mogo madongo adada kabedo ma en tye iye tye ma omake pe.

Langogo tye matye ka wot kun kupe ki jang yat mapat pat langogo man kome nen ma tye teopok te opok alum alum kidong lacere lacere.

Jo ma gitye i yeya ngat acel omako tal kun ti ka woti goyo pii en kono oruku bongo macol kun omako tal ma ocubu piny idyer pii

Coo aryo ki latin acel tye magubedo i mo matidi nen calo kitye ka ngolo pi man kiyeya.

Wang otul ma ki baro ma yugi ma ki ononyo i wang otul man yat ma kitiyo kwede yat ma kitiyo kwede me kubo mac ki dano nen ki anyim

Bok makiguru me bedo macalo bong kic tye makingabo malo i wi yat bong kic man kono nen pe dit tutwal.

Kabedo mo ma obale adada coron ma kome omuk woko dok yugi tye magi onyo i ngete ki odi ma orumo kabedo man bene tye ma pegi beco tutwal komgi do omuk woko coron man kiguro ki bati ento coronne petye maber.

Latin ma omako rec olyero alyera ki goli kun rec man pud pe dit tutwal. latin man kono cwinye yom adada dok bene oruko otok ingeye tye dano matye ka bino ki dong ngat acel tye ma ocung tye ka neno ingegi kunu gitye idog nam.